Man eni odi ma kigedo mabeco i boma ma kigedo mabeco iteng nam, i nam keny tye yeya madwong ki luwot mapatpat ma gitye ka wot yeya, yeya ma tiyo nyonyo pa munu

Man tye cuk madit cuk ka ma kicato iye pot dek mabecco mapadi padi pot dek ma kilwongo ni boo pot dek malakwang labolo muranga madyaka

Kany ci kanyutto dano aryo ma gucung ki goli i dog nam giti ka mako kon gubedo abeda i otyeno di wor